Madhokodheya akasisa kuti apfeke zvipfeko zvinovhara miro , mwiri yavo kuitire kuti matenda asavabatira pavanenge veipepe vantu vane matenda mumiganga yedu.

Washandi wepazvibhedhleya wakasisa kuti wapfeke, zvipfeko zvekuzvidziwirira kuitira kuti waaabatise, wasabatira matenda anenge aine wandu wawanenge wei pepa.

Vana mukoti vedu vaka sise kuti vashandire pa ndau dzakanaka kuiitire kuti vane matenda aka siyana siyana va detsereke uye va rapike vakwanise kunge vaine utano.

Vantu vanoshandire pazvibhedhleya vakasise kuti vavhare miromo yavo nemwiri yavo. Kuitire kuti kana veirapa matenda akasiyana-siyana vasabatira matenda aya.

Amweni matenda akasise kuti vanenge vaipepa varwere vakaita semadhokoteya kana kuti vana mukoti vange vakapfeke zvipfeko zvekuzvidziirira kuti vasapuwawo matenda aya.

Vanhu vanenge vaine matenda akasiyana siyana vakasise kuti vabairwe majekiseni kuitira kuti matenda aya aderedzwe kana kupedzwa.

Vantu vanokurudzirwe kuti vadonhedzerwe nhomba dzinodzivirira matenda akasiyana siyana kuzvibhedhlera kwete kuti varambe kodonhedzerwa nhomba idzi.

Madhokodheya anotarisirwa kuvhara miro, madziso uye mwiri yavo apo pavanenge vachipepa varwere kudzirira kubatira zvirwere.

Vanthu vanofanire kuti kana veinge vaite matenda vvanofanire kuti varumbe kuchipatara matenda Aya asati akura ngendaa yekuti ukanonoka kuenda kuchibhedhleya unozoenda dambudziko rakura ririsa koneki.

Vana vadodori vanofanire kubairwa majekiseni kuitirekuti vasazobatire hosha dzakasiyana-siyana dzinouraya vana vadodori.

Vantu vanoite basa rekufirite mudzimba vakasise kuti vapfeke zvipfeko zvekuzvidziirira kuti vasafema mishonga yavanenge veishandisa.

Mvura yekushandisa yakasise kunge ichioneke pandau yakanaka uye vantu vanofanira kunge vaine mvura yakanaka, vachiishandisa mvura iyi mumabasa awo epamisha.

Vana vadodori vakasise kuti vapiwe mitombo yakasiyana siyana inodetseredza kuti vasarwe batira matenda akasiyana siyana mumigainga yavo.

Vanhu vakasiyana siyana varikuoneke veidetsereka ngekuenda kuzvibhedhlera zviri mumiganga yavo veidetserwe kupedza matenda akasiyana siyana.

Zvakakosha kuti mumiganga yedu vanhu vadetserane panyaya dzezveutano, kuitire kuti pasave neunosare sure panyaya dzezveutano kubudikidza ngeku fundisana.

Kuwanikwa kwemvura yakachena mumiganga yedu kunodetsera kuti madzimai asafamba nzendo dzakareba kuti watsvake mvura ineyi uye munharaunda munowe neutano

Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhedhlera kunyangwe mwiri yawo ichiri yakagwinya kuitira kuti vaongororwe kuti havana matenda avanawo here.

Mvura yakachena mumiganga inobetsera kuti vantu vasabatire matenda akasiyana-siyana, anovanika kubudikidza ngekumwe mvura yakasvipa.

Mu miganga vanhu vakasise kuti vapote vei dhibana vei fundisana nge matambudziko e matenda anenge veyi sangana nawo mu mizi yawo kuitire kuti vadetserane kupedza matenda aya.

Vantu vanofanire kupota veiende kumidhibano uko kwavanoende kofundiswa kuti vachengetedze mwiri yawo kuitire kuti matenda adzikirE mumiganga yedu vantu vasarwara rwara.

Vakuru vakuru vezveutano vanofanira kupota veiite midhibano veifundisana uye kupanana mazano kuti vopedza sei matenda anenge ari mumiganga yavo.

Masangano akasiyana -siyana arikudetsera ngemare uye zvakasiyana -siyana zvinodiwe muzvibhehleya kudetsera vantu kuti vawane utano hwakanaka.

Denda repfungwa rinokonzerwa ngekufungisisa kunoite vantu kana vachinge vasangana nedambudziko naizvozvo vantu vanokurudzirwe kutsvaka rubatsiro kana vasangana nedambudziko.

Vantu vanofanira kudetsereka kuitire kuti vasarwara ngezvirwere zvendxondo izvi zvinooneka nekuti munharaunda dzedu vantu vazhinji varikurwara ngezvirwere zvendxondo.

Vana vanofundire pachikora chekuti vanoswera vechitamba veisheka, zvinoite kuti vana ava vakure ndxondo dzavo dzakangwarira, uye vanokura vasina zvirwere zvendxondo.

Vana vadoodori vakasise kuti vagare veifara ngendaya yekuti vakagara veichema kana kuti veishungurudzwa vanokura xhondo dzavo dzisina kumira zvakanaka .

Mumiganga mwedu vantu vanosise kuti vange veizopemberere zuwa rendxondo kuitire kuti vantu vafundiswe kuti chii chinokwanise kuti ndxondo dzisashande zvakanaka.

Mumiganga mwedu makasisa kunge mune zvibhedhlera kuitira kuti vantu varumbe pavanenge varwara vadetsereke pahutano hwavo.

Vantu vakasise kuti hayi onini, varumbe kuzvibhedhleya kana veyinge vazwa matenda akasiyana-siyana eyi rwadze nyama dzavo, kuyitire kuti vadetsereke nenguwa.

Muzvibhedhleya, mune ndau, dzinoshandirwa nevanoshandamwo, kuita kuti varingire, zvirwere zvakasiyana-siyana, zvinenge zvichinesa vanthu mumiganga yavo.

Kunewo vantu vasikazivi kukosha kwezvibhedhlera uye vanoti vakarwara avaendi kuzvibhedhlera vanhu ivavo vanofanira kuti vafundiswe .

Dzimweni nharaunda dzakavake zvibhedhleya zvakawanda, uye vantu varikuoneka veibetsereka kurape matenda akasiyana-siyana, kubudikidze ngekurumbe kuzvibhedhleya izvi kana vandozwe mundani.

Muzvibhedhleya makasise kunge muine mibhedha kuitira kuti vantu vanenge veikosora vakwanise kuona pekuradzika nyama dzavo kuitira kuti vazorore zvakanaka.

Zvibhedhlera zvinezvivakwa zvakakura zvakawanda zvinodetsera kubatsirawo vantu vakawanda vanenge vaine matenda akasiyana siyana

Madzimai ano yamwisa vana vano karakadzirwa kuti vagare vei ende ku zvibhedhlera kuti vando oneka ku kura kwevana uye kuti avana matenda ere.

Vamweni vantu vari kuoneka veyi detsereka ngeku ende ku zvibhedhlera zviri padhuze navo ngekuti vari kuoneke vei rapwa matenda aka siyana siyana avo anova kanganisa mu upenyu.

Muganga mwatinogara tinofanire kukoshese utano hweana. Ruzivo rwezveutano hweana tinorwuona kubve kuzvibhedlani. Naizvozvo vanamai wanokurudzirwa kuenda kuzvibhedlani.

Madzimai akazvitakura anokurudzirwa kuti abarirw vana kuzvibhedhlera uye kana vachinge vabaraa vana vanokurudzirwa kuti vagare veienda kuzvibhedhlera kuitira kuti vana vagare vachitarisiswa.

Zvibhedhleya zviri kuoneka zveidetsera vanthu mumiganga yedu kurapa matenda akasiyana siyana naizvozvo vanthu vanokurudzirwe kuaka zvibhedhleya zvakawanda kuti zvidetsere vanthu vakawanda.

Vana vadodori vazhinji vanofanire kuendeswe kuzvibhedhera kuti vaende korapiwa matenda akasiyana siyana uye kudonhedzerwa kuitire kuti vasabatwa ngematenda.

Miganga yeshe yakasise kunge ine zvibhehleya uye kunofundiswa anhu ngezveutano kuitire kuti nharaunda dzeshe dzinge dziine utano hwakanaka.

Muganga wega wega unofanire kunge uine mabhuku ekuti vanhu varave vafunde ngezvekudzivirire zvirwere kuitire kuti mumiganga medu tisawandise kuzvibhedhlera .

Vantu vakasisa kuti vawane fundo iri maringe nehutano hwavo kudetseredza kuti vantu vaziye kudzivirira matenda akasiyana siyana.

Madhokodheya akasise kuti aa afundise vantu ngezveutano kuitira kuti vantu vàdzingwarire vasamirire kuzongorumbe kuchibhedhleYa varwara.

Vana vadodori vakasise kuti vafunde zvine chekuita neutano hwawo kuitire kuti mumiganga mwedu umwu zvirwere zvive zvishoma.

Vantu vakasise kuti vafundiswe zvinechekuita ngemitombo yechinyakare chedu kuitire kuti vashandise mitombo iyi kurapa matenda atekeshera.

Vantu vakasisire kuti vafundiswe nezveutano hwavo kuitire kuti Ivo pachavo vakwanise kuzvingwarira uye kuziva kuti munharaunda medu todiii kuti tisarwara.

Madzimai akasisa kuti apote eierenge mabhuku ane chekuita nekuronga mhuri kuitira kuti varonge mhuri vasandobara peshe peshe zvisizi kurongeka .

Vakuru vakuru kubazi rezveutano vanofanira kupota veiite midhibano, kuti vaonesane kuti vopedza sei zvirwere zvinenge zvirimumiganga yakasiyana siyana munyika.

Vantu vanofanire kuti vaziye mitemo inechekuita ngezveutano mitemo inechekuita ngekudziirirwa kwehosha dzakasiyana siyana uye kuti vantu vanogara sei mumuuganga kuitire kuti hosha dzisatapukira.

Vantu vakasisire kuti vaziye mitemo ine chekuita ngezveutano kuitire kuti vaziye mashandisirwo emitombo uye kuti mitombo inowanikwepi.

Muzvibhehleya munofanire kunge mune madhokodheya anofundise anhu ,uye kudetseredza anhu anenge apindwa ngematambudziko kuitire kuti anhu aya asaite zvirwere zvepfungwa.

Vantu vakasise kuti vadetsereke kuitire kuti ndxondo dzawo dzigadzikane kubudikidza ngekuitiswe zvidzidzo zvakasiyana siyana muntaraunda.

Vantu vakasise kuti varumbe kuzvibhehleya kana mwiri yavo iri kupanda kuitire kuti vadetsereke vabairwe kuti matenda avanenge vanawo apere.

Vakomana nevasikana vakasisa kuti vadetseredze mukufundisa antu Mmunharaunda dzawo Zvine chekuita nedambudziko nechirwere chemukondombera kuitira kuti chirwere ichi chidzikire.

Madzimai anevana vanotarisirwa kuti vagare vaienda nevana ava kuzvibhedhleya kuti vana vaoneke uremu hwavo, uye kuti varikukura zvinoenderana nemakore avanenge vaanavo ere.

Pachibhedhleya panofanire kunge pane zvinyorwa zvinofundisa antu kudzivirira zvirwere uye zvavanofanire kuita kana vachinge varwara kuitire kuti vantu vakwanise kuzvibatsira mumiganga yavo.

Munthu umwe naumwe une kodzero yekunge aine utano hwakanaka naizvozvo hurumende inofana kudetseredza kuvaka zvibhedhleya muntharaunda yega yega.

Hurumende yakasise kuti iyake zvibhedhleya mumiganga yeshe yeshe kuitire kuti madzimai madhodha abatsirike kurapa matenda akasiyana siyana.

Nharaunda yega yega inofanira kunge iine chibhedhleya chingava chikuru kana chidoko kuitire kuti vantu vakasike kuona rubatsiro kana vainge vaiite denda.

Muzvibhedhleya zvedu munofanire kunge makachena kuitira kuti vantu vasaone mamwe matenda pavanenge vaenda kodetserwa kuzvibhedhleya izvi uye vantu vagarewo vachidetsereka nemishonga yakasiyana siyana.

Vantu vanotarisirwa kurumbe kuzvibhehleya kana utano hwavo huchinge hwarwadza kuitira kuti vadetseredzwe vave neutano hwakanaka.

Movha inotakura varwere inofanira kunge iri pachiibhedhlera chega chega kuitira kuti kana muntu akaite denda gurutu arumbiswe kune chimwe chibhedhlera chinenge chikuru pane ichocho.

Dzimweni nguva madhogodheya anobetserana kurapa matenda akasiyana-siyana, muzvibhedhleya zvedu. Kuitire kuti vantu vabetsereke panyaya dzehutano.

Mitombo yechizvino-zvino, inosise kutengeserwe muzvitoro, zvakati mhondyo, kuitire kuti varwere varapwe, vapone.

Zvinoda fundo yepa dera dera kuti ukwanise kushandire pachipatara uchirape antu uye uchishandisa mishini yechizvino zvino ngendaa yekuti mishina iyi mikurutu.

Vantu vachembera, vanokarakadzirwa kuti vagare veyienda kuzvibhedhleya, koringirwe nyama dzavo, kuyitire kuti matenda akasire kuoneka.

Chembere nehararwa dzakasise kuti dzipote dzeienda kuzvibhedhlera koringirwe ngazi nenyama dzavo. Ngendaa yekuti vantu vava vanongevonoobatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Chembere dzinokurudzirwa kuti dziende kuzvibhedhlera korapwa matenda akasiyanasiyana ngekukurumidza kuitira kuti matenda aya asaparadzira ngemwiri weshe .

Vantu vanenge vaine matenda vanofanira kubairwe majekiseni. Kana kupuve maphirizi kuitire kuti matenda avo apere nenguva.

Vanamukoti kana kuti madhokodheya, anoite basa rekurapa zvirwere zvinenge zviri mukati mwemakodo kana mwenyama dzeantu, anofanire kunge akaita fundo yepamusoro-soro, ngendaa yekuti ,muntu kuti arapike, unoda rubatsiro.

Madzimai anofanira kuti apote eienda kuzvibhedhlera koningirwa kuti apana denda rikuda kuvabata ere kuti vagare vaine hutano hwakanaka

Kune mimwe mitombo inoshandiswe kurapa mukati mweganda kana mukati mwemabhonzo. Vantu vakasise kuishandisa kana veinge vaite dambudziko remarwadzo arimukati mwenyama kana mukati mwemabhonzo.

Amweni matenda ari kutambudza vantu, anooneke eide kurapwa ngemishina yechizvino-zvino , kuitire kuti matenda aya apere, vantu vasaneseka.

Imweni mi mitombo yechi yechizvino zvino inodetseredza kurapa ndxondo dzemunhu kuti akwanise kunge aine makodo akagwinya.

Zvimweni zvekudya zvakasiyana-siyana zvirikuoneke zveidetsera kuti antu agare aine utano hwakanaka, izvo zvinozoita kuti vasabatwa ngematenda akawanda.

Zvibhedhleya zvikuru zvine mishina mikuru, zvakakosha ngekuti matenda anooneka ngekukasira varwere vodetserwa.

Zvibhedhlera zvine michina yechizvino zvino zviri kuoneka zveikasira kuti vana mukoti vaone matenda anenge achishungudza antu uye antu aya vari kudetsereka ngenguwa.

Zvibhedhleya zvinotarisirwa kunga zvine mishina yechizvino zvino kuitire kuringire mwiri yeantu kuone matenda akasiyana siyana.

Zvibhehleya zvega-zvega zvinotarisirwa kune zvine mishina yakasiyana-siyana inodetsere kuringira kunyange mukati-kati mwenyama dzeantu kuti vaone matenda.

Zvibhedhleya zvedu, zvakasise kunge zviine mwekushandira ,munoitwe zvekuringire ngazi yeantu uye miviri yevantu, kuti vaone matenda anenge arimwo.

Muzvibhedhleya zvedu mwakasisa kunge muine ndau dzinoshandiswa kuringire matenda akasiyana siyana muvantu kuitira kuti vantu ava vadetsereke.

Vashandi vepachibhedhleya, vanoshandira kunoringirwa ropa, kana kuringirwe makodo eantu, vanofanire kupfeka zvekuzvidziirira kuitire kuti vasabatirwa ngehosha dzakasiyana-siyana.

Tiri kuzvibhedhlani zvedu mune munoshandiswa michina yechizvino zvino inoshandiswe kuringira ngazi dzeanthu makodo awo kana mukati mwenyama dzao zviya zvakasiyana siyana munoshandisqa mishina yepamusoro soro.

Mishina yechizvino zvino iri kushandiswa nemadhogodheya uye vakoti kuite varingire vantu vakasike kuone dambudziko rinenge riine muntu kuti muntu abatsirwe ngenguva.

Chibhehleya chimwe nachimwe chinotarisirwa kunge chiine dzimba dzekuti dzinoshandiswa kuringire ngazi yevantu kana makodo evantu kana nyama dzevantu kuite kuti vaone matenda.

Vantu vanokurudzirwe kutorwa nekuringirwe ngazi yawo kuti vaoneke kuti ngazi yawo haina utachiona here zvichipadhuze kuitire kuti vawane rubatsiro.

Vanoshanda pazvibhedhleya vakaita sana mukoti kana kuti madhokodheya vanofanira kunge vari vantu vane mwoyo wakachena kuitira kuti vabatsire madzimai anenge akazvitakura uye vanenge vane vana.

Madzimai akazvitakura anofanire kuende koogarire pachibhedhleya kana voode kubare mwana. Kuitire kuti vasazoite matambudziko anosanganikwa nawo kana veinge vabarire pamba.

Madzimai Ari kuyamwisa vana anofanira kuti aende kuzvibhedhlera kamwe pasvondo kuitira kuti vana vavo vapiwe mishonga inoita kuti vasabatira zvirwere.

Vana vadodori vanofanira kunge veiendeswa kuchibhedhlera kuti vaoneke kuti vari kukura nemazvo ere uye Kuti vane hutano hwakanaka ere kuitira kuti vasazorwara nezvirwere zvakasiyana.

Hurumende inofanire kuona kuti ntaraunda yega yega inezvibhedhleya zvakakwana ere uye kuti muzvibhedhleya umu mune mutombo yakakwana ere kuitire kuti miganga yeshe inge ine utano.

Madzimai ane vana pamukaka anotarisirwa kuenda kuzvibhedhleya kamwe pavhiki kuitire kuti vana vaoneke makurire evanenge veiita.

Madzimai anoyamwisa vanofanira kuende kuzvibhedhleya nguva nenguva. Kuitira kuti vana vavo vaongororwe kuti vane utano hwakanaka ere, uye vabetsereke kana hwakashata.

Madzimai akazvitakura anokurudzirwa kuti agare eienda kuzvibhedhleya uye vadzidziswe kuti chii chavanofana kuita, kuite kuti vasazoita matambudziko pavanenge vaane vana.

Madzimai akazvitakura anotarisorwa kuti vaende kogarira varikuzvibhedhleya kuitire kuti panenge poruma mimba dzawo vakasire kuoneka vadetsereke nenguwa.

Zvibhedhleya zvinofanira kunge zviine zvekushandisa zvakakwana, kuitire kuti vadetsereke basa ravo rive nyore pavanenge veyipepa varwere.

Madhokodheya kana ana mukoti akasisa kunge achiwaniswa zvikwanisiro zvekuita kuti vaite mishando yawo zviri nyore vasina matambudziko ekushaya zvinhu zvekushandisa muzvibhedhlera.

Imweni mishina inobetseresza kuongorora mukati mwemabhonzo emuntu kana mungazi inokwanisa kugadzirwa munyika mwedu munomu kana fundo yepamusoro- soro ikasimudzirwa.

Madzimai arikuoneka ariwo awanda kubatsira vane matenda akawanda muzvibhedhlera zvedu. Naizvozvo vanhukadzi vanokurudzirwa kuti vaende kuzvikora.

Zviro zvakasiyana-siyana ,zviri kushandiswa pakuringire ,mwiri yevantu, uye kudetseredza kuone utachiwana hunenge huine vantu, kuti vakwanise kudetsereka.

Imweni michina yechizvino zvino iri kuonekwe yeidetsera vana mukoti vedu nemadhokodheya edu kuringira kuti vaone matenda anenge eitambudza vanthu mumiganga yedu.

Pachibhedleya pakasise kunge paine zvekushandisa kuvhiye munhu kana munhu achinge aite maronda mukati kuitire kuti muntu adetsereke kuti basa rive nyore kunaana mukoti.

Zvinhu zvinoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera zvinofanire kugara zviri pakachena ngenda yekuti zvinokone kusoende utachiona vozvishandisa zvope vamwe vantu utachiona uhwu.

Mishina yechizvino-zvino ,iri kudetseredza ,kuite kuti madhokodheya, kana kuti ana mukoti kuti basa ravo rive nyore, vakasike kuona, pemene pane dambudziko.

Zvibhedhlera zvese zvinofanire kunge zviine zvinhu zvekushandisa kuitire kuti madhokodheya kana kuti ana mukoti adetsereke paanenge eyiita ongororo.

Imweni mishina iri kushandiswa yechizvino-zvino muzvibhedhleya zvedu, inobve kunyika dzakasiya -siyana, dziri kuti tengesera mishina iyi kuti tikwanise kurapa vantu matenda echizvino- zvino.

Zvekushandisa zvinoshandiswa pazvibhehlera ndiana mukoti kana madhokodheya zvinoita kuti mushando wavo uvaitire nyore uye chibhedhlera chimwe na chimwe chinofana kunge chine zvinhu izvi.

Mishina imweni, inooneka muzvibhedhleya, inodetsera kuti madhokodheya aone matenda akasiyana-siyana.

Mishuna yakasiyana siyana inobetseredza varapi kuti vaone matenda uye zvinenge zvinenge zvichidiwa kuti matenda aya arapike vandu vadetsereke.

Vantu vakasise kuti vandle kundla kunoite kuti mazino awo ange ayinehutano. Uye vanofanire kumwa mvura iyo inoita kuti mazino awo asange ayine matenda akasiyana.

Zvimweni zvibhedhleya zvedu, zvine zvinhu zvakushandiswe kuringire nyama dzeantu kuitire kuti vana mukoti vakasire kuone pane dambudziko munyama dzeantu.

Zvibhedhlera zvine muchini yechizvino zvino zvirikuoneke zveikasire kuti vantu vane matambudziko akasiyana siyana aoneke matenda akasire kurapwa ngenguva.

Zvibhedhlera zvine michina yechizvino zvino zvirikuoneke zveibetsere vantu vanenge vaine zvirwere zvinonetsa kurapa uye vantu varikubagwinya kwemene .

Muchina yechizvinozvino iri kuoneka yeidetsera madhokodheya nana Mai utano kungire ndxondo dzevantu nengazi yevantu kuti vaone denda rinenge rine muntu.

Muzvibhedhleya munooneka muine zveku shandisa zvaka siyana siyana kuitire kuti madhokodheya adetsereke mabasa awo ayite nyore vane matenda varapike.

Zvekushandisa muzvibhedhleya zvikange zviri zvishoma, varwere havanasi kubatsirika zvakanaka. Naizvozvo zvibhedhleya ngazvive nezvekushandisa.

Chibhehlani chinezvekushandisa zvakasiyana siyana zvakaita semapanga kana zvigero kunoite kuti vanachiremba vadetsereke pavanoita zvekuvhiya muntu

Imweni mishina inoshandiswa muzvibhedhleya zvedu inode kuti munhu ainge aine ndxondo dzakapinza kuitira kuti akwanise kuishandisa. Ndxondo idzi dzinopinza kubudikidza ngekuende kudzidzo yepamusoro-soro.

Imweni midziyo inooneka muzvibhedhlera inoshandiswa kungwarira mitombo kuitira kuti mitombo inoshandiswa kurapa vantu inge iripandau dzakachengetedzeka.

Imweni mishina yechizvino zvino inodetseredza kukuku kuona zvirwere zvakasiyana siyana muantu uye kukwa tsi kudetseredza kuti zvinorapwa sei.

Mishina yechizvino zvino inodetsere kuringire mumwiri mwemuntu kuti vaone chinenge chichikonzera kuti muntu ange aine utano hunorwadza.

Mushina yechizvinozvino iri kudedzeredza kuitira kuti basa remadhokodheya kana ana chiremba iite nyore nendaa yekuti kwane matenda akasiyana siyana Ari kunetsa antu.

Michina yechizvinozvino inodetseredza kurapa matenda akasiyana siyana kuitire kuti vantu vagare vakagwinya mumiganga yedu.

Vakuru vemiganga vanofanire kutsvake vantu vanokwanisa kudetsera kuti zvibhedhleya zvedu zvikwanise kunge zviine michina yechizvino zvino kuitira kuti matenda akasiyana siyana ave nyore kurapika.

Mu zvibhedhleya makasisa kunge muine zveku shandisa zvaka kwana uye zvaka siyana siyana kuitire kuti madhokodheya edu adetsereke zvive nyore pa vanenge vei pepa varwere.

Zvibhedhlera zvese zvakasise kunge zviine zvikwanisiro kuitire kuti madhokodheya naamamukoti vadetsereke vasaneseka ngekuti kana uine zvikwanisiro basa rinoite nyore.

Muzvibhedhleya makasise kunge muine kushandisa zvakasiyana-siyana. Kuti vanobetsera vantu kurape matenda vabetsereke zviite nyore.

Zvibhedhlera zvega zvega zvino kuridzirwa kuti zvinge zviine zvekushandisa zvakakwana kutitire kuti vanachiremba vadetsereke pavanenga vaiita mishando yavo.

Madhokodheya akasise kunge aine zvekushandisa zvakakwana muzvibhedhleya kuitire kuti vakwanise kudetsereka kurapa matenda akasiyana siyana.

Zvibhedhleya zvinoshandisa zvishandiswa zvakasiyana-siyana, zvinodetseredza kuite kuti mishando yemadhokodheya naanamukoti ,iiite nyore pevanonga veidetsera kupepa varwere.

Chibhedhleya chimwe nachimwe chinofanira kunge chiine mishina yechizvino-zvino. Inoshandiswa kuongorora ngazi kana mumakodo chaimwo memuntu.

Vantu vanenge vakuvara kana kuguka mirenje. Vane zvavanokwanisa kutsvaka zvinotengeswa zvinovabetsere kuti vakwanise kufamba kuenda kwavanenge vachida.

Madhokodheya naanamukoti ari kuoneka eidetsereka mumishando yavo, ngendaa yekushandisa twunhu twakasiyana-siyana, twunoite kuti mabasa avo areruke.

Imweni mishina yechizvino-zvino irikuoneke yeidetsere vantu kuvheneka nyama dzavo kana mukati memakodo avo kuti vakwanise kuona denda rinenge riine muntu kuti akasika kudetsereka.

Mitombo yechizvino-zvino yakasise kunge yakanyorwa kuitire kuti vantu vaziye mashandisirwe ayo kuti asashaisha kuishandisa.

Vantu vakasise kushandisa mitombo yechinyakare uye yechizvinozvino kana vachinge vaite denda ravanesa, kuitire kuti denda iri rikwanise kupera.

Vantu vanokurudzirwe kuti vashandise mapilizi nenzira yavanenge vabhuyirwa, kuti mapilizi aya ashande sezvinenge zvichitarisirwa.

Mapirizi akaoneka eidetsere vantu kurapa zvirwere zvakaite semundani zvepfu zvepfungwa uye vantu vanofanire kutsvaka mapirizi aya.

Vantu vakasise kuti hai onini, vaone kwavanoona mitombo yekupedza matenda akasiyana siyana ngendaa yekuti imweni mitombo yakuoneke ngepashi pembuti zvinozokonzera kuti irwarise antu.

Mitombo yechizvinzvino irikuoneke yeipedza matenda akasiyana siyana asi kunewo matendenda arikutadzwa nemishonga iyi .

Zvibhedhlera zvedu zvinotarisirwa kunge zviine mitombo yakasiyana-siyana inozodetsera kurapa matenda akasiyana-siyana kuitire kuti mumiganga mwedu vanhu vange vaine mitombo kana varwara.

Mapiritsi anofanire kuchengetedzwa pandau yakafanira, uye mapiritsi anofanire kushandiswa ngenzira kwayo kuitire kuti vantu asarwariswe ngemapiritsi aya.

Mitombo yechizvino zvino irikuoneka yeingwarirwa kwakasiyana siyana kuitira kuti izoshandiswa kana vantu vapinda patsaona yekunge varwara.

Mitombo yechizvinizvino yatekeshera mumiganga yedu uye vantu vari kudetsereka panyaya yeutano hwavo vachitenga mitombo iyi.

Mitombo yechizvino zvino yakasise kuti inge ichiiswa mumabhotoro akasiyana siyana akaite makuru nemadoko kuitire kuti munthu akwanise kupuwa zvinoenderana nedambudziko raanenge anaro.

Mitombo yechizvino-zvino yatekeshera mumiganga yeshe. Vantu vanokurudzirwa kuti vasashandisa mitombo yeshe-yeshe yavasikazii kuti yabvepi.

Mitombo yechizvino-zvino, yatekeshera muzvibhedhleya zvedu, uye kune dzimwe nzvimbo dzinotengeswa mitombo, vantu vanokurudzirwa kuti vaziye kunotengeswa mitombo kwakaongororwa.

Mitombo yechizvino-zvino, iri kudetseredza kurapa matenda akasiyana-siyana, mumiganga yedu kuyitire kuti vantu, vakwanise kurarama upenyu hwakanaka.

Mitombo yechizvino zvino irikudetseredza kurapa vane matenda aka siyana siyana kuitire kuti vanthu vawane utano hwakanaka mumiganga yedu.

Vantu vanofanire kuteedzere zvinenge zvakanyorwa pamitombo yavanoshandisa kuitire kuti vaishandise nemazvo ngendaa yekuti ukasashandisa mutombo ngemazvo unokone kukurwarisa iwewe.

Imweni mitombo irikuoneka muzvibhedhleya zvedu irikuoneka kubva kune dzimwe nyika, uye irikubetsera vantu kurape matenda akasiyana-siyana, akaita segomarara, mundani kana pfungwa.

Mitombo yechi zvino zvino yaka sisire kuti itengeswe ku ndau dzaka ongororwa kana kuti kupuwa vanhu ku chipatara kwete kuti itengeswe ne vanhu vasina kufunde ndizvo.

Mitombo yechizvino-zvino, iri kushandiswa muzvibhedhleya, inofanira kunge yakanyorwa kuti muhlonga uyu wakagadzirwepi ,uye unoshandiswa sei ,kuitire kuti vantu, vasapindana netsaona.

Fundo munyika iri kudetsera kuti vantu vakwanise kugadzira mishonga yakasiyana siyana yechizvino zvino kuitire kuti vane matenda arapike.

Amuna, tane mitombo yakasiyana-siyana munyika mwedu iri kudetseredze kupedza matenda akasiyana-siyana kuti vantu vakwanise kunge vane utano.

Fundo yepaderadera irikudetsera kuti mitombo yechizvinozvino iwande uye vantu wakwanise kudetsereka kupedza matenda atekeshera nenyika.

Mapirizi ano detsera kupedza marwadzo kana kupedza matenda akawanda kuti vantu vangwinye vaone kuita mishando yaka siyana siyana mu makanyi avo.

Hatifaniri kusiya maphirizi panosvika vana nekuti vana vanokwanisa kudya kana kumwa maphirizi aya ozopinda munjodzi.

Maphirizi anowoneka eyidetsera antu munharawunda. Uye vantu, havafaniri kutotenga maphirisi pese pese. Vanofanira kutomatenga kune awo vakaita fundo yepadera dera yekupa vantu maphirisi.

Imweni mitombo yaakuoneke yeishandiswa muzvibhedhleya zvikurutu irikutogadzirwa kubva kune miti, mashizha kana mumichero inooneka mumiganga mwedu.

Mitombo yechizvino-zvino, iri kuwanda ,uye vantu ,vari kudetsereka kurape matenda akasiyana-siyana, vachishishandisa mitomboyeyi kuitite kuti vawane utano hwakamhondwoka.

Mapirizi akasiyana siyana arikubetseredza mumwiganga medu umu kurapa matenda akasiyana siyana kuitire kuti vantu vagare vakangwinya uye ku mhondoka.

Mapirizi Ari kudetsera vantu kurape matenda akasiyana siyana mumakanyi medu umo naizvozvo vantu vanokurudzirwa kuti vatsavake mapirizi aya kana veinge vaita matenda akasiyana siyana.

Vantu vanokurudzirwe kuti vakwanise kuerenga zvinenge zvakanyorwa pamitombo yavanenge vapuwa kuti vashandise kuzvibhedhleya kuite kuti vasamwa mitombo iyi yakawandisa.

Vantu kana veinge veyi kotsora zviyana vano fanire kuti vatsvake mitombo inorapa chikosoro kuiitire kuti chikosoro ichi chisaramba chichi varwadza uye chikasike kupora.

Vana vadodori vanofanire kupuwa mitombo yakaongororwa kuitire kudzivirira matenda akasiyana siyana anobate ndimure.

Vantu vanokurudzirwe kuti vazoshandisa mishonga yechizvino zvino kubudikidza nekunge vabhuyirwa ndidhokodheya kuti shandise mushonga yakati ngendaya yekuti mishonga yawanda uyezv vantu vototenga peshe peshe.

Mumuiganga mwatinogara mune vantu vakuhamba vachitengese mitombo yakasiyana-siyana, izina nekwaino zikanwa kuti yakanase kubva kuri. Izvo zvirikuisa utano hweantu parumana nzombe.

Imweni mitombo yechizvino-zvino, iri kuoneke yeishandiswa ngeantu akasiyana-siyana mumiganga yedu, Uye iri kudetsera chaizvo kurapa matenda akasiyana-siyana.

Vantu vanofanire kusanganisire mitombo yechizvino zvino uye yekare zvechienderana nedambudziko revanenge vainaro.

Mapilizi arikuoneke eidetsera munharaunda medu kurape matenda kasiyana siyana vantu vanokwanise ndotenga mapilizi aya kuzvibhehleya zvakanyaongororwa ngehurumende.

Vantu vakasise kuti vanyatsoterera pavanenge veibhuyirwa kuti mapirizi anoshandiswa sei kuitire kuti vashandise mapirizi ngenzira kwayo .

Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo yechizvino zvino kurapa matenda akasiyana siyana ngekuti mitombo iyi yakaongororwa uye vantu vanofanira kutevedza mitemo yemashandisirwo acho.

Mitombo yaka siyana siyana iri kuoneke yei detsera antu kunyanya mitombo yechi zvino zvino iri kugadzirwa nge antu ane ndxonda dzaka gwinya iri kudetsera mu miganga yedu.

Imweni mitombo iri kuonekwa yeibetseredza kuwedzera ngazi mumwiri yaantu kuitire kuti vanhu vakwanise kunge vaine ngazi yakwana. Naizvozvo mitombo iyi yakasise kuti vanhu vaishandise

Vantu vari kudetsereka ngekutenge mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akasiyana siyana muzvitoro zviri mumiganga yawo yakavatenderedza.

Kunogadzirwa mitombo yechizvino zvino kwakasisira kuti kunge kwakachena kwakaringeka uye vanthu vanoigadzira vanotarisirwa kunge vaine ndxondo dzakapinza kuitira kuti vasazopa vanthu mitombo inenge yakashata.

Varwere vanofanire kuziya kushandise mapirizi zvakanaka kuitira kuti vasarwara. Mapirizi akasashandiswa zvakanaka anokonzere kuti murwere arware.

Munotengeserwe mitombo munofanire kunge makachena uye mitombo iyi inofanire kunge yakaiswa munzvimbo dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti inobatsira pakupedza matenda api.

Mapirizi akasiyana siyana ari kuoneka azara munyika yedu uye vanthu vanotarisirwa kuti vashandise mapirizi aya ngenzira yavanenge vataurirwa ngemadhokodheya.

Vanthu vanokarakidzirwe kuti vatenge mitombo kundau dzakaningirwe sure nemberi nehurumende kuitire kuti vatenge mitombo yakanaka.

Mitombo yechizvino-zvino yakasise kuti ichengeterwe pakanaka ,kuitire kuti musapinda utachiwana mumitomboyi, ngendaa yekutI, mukapinda utachiwana inokwanisa kuzotorwarisa vantu.

Imweni yemitombo yakaita semitombo yegosorwa inooneka yakanyorwa mufananidzo yemaruwa nemichero zvinoreva izvo kuti mitombo iyi inenge yakagadzirwa yeishandiswa miti nemaruwa.

Mitombo yechizvinozvino inogadzirwa kwakasiyana siyana inofanire kuti yagadzirwa zviya yoiswe mumabotoro yovharwa yopedza yozoiswa mwayiinoiswa munenge makanyatsa kunyorwa kuti mushonga uyu wakagadzirwepi uye unoshandeyi.

Vantu vano gadzire mishonga yechi zvino zvino vaka sisire kuti vatarisiswe sure ne mberi kuitire kuti vasape vantu mishonga isina ku ongororwa.

Vantu vanenge vaine matenda akasiyana-siyana, vanofanire kuende kuchibhedhleya kuti vandotaurirwa mitombo yekushandisa. Kuti vasashandise mitombo yavanenge vasina kutaurirwa nadhogodheya.

Imweni mishonga yechizvino-zvino inodhura, uye vantu vazhinji vanonetseka kuti vakwanise kuitenga. Asi vantu vanokwanise kushandisa zvakare mishonga yepasi chigare.

Mitombo yakasiyana siyana inooneka pazvibhedhleya zvikuru munyika asi zvimwe zvibhedhleya azvina mitombo iyi naizvozvo vantu vanofanire kunotenga mitomboyii kana vachinge varwara.

Vantu vanofanire kushandisa mitombo yechizvino-zvino vakangwarira. Ngekuti imweni mitombo yacho inokwanisa kunge ichikwanisa kuzokonzera mamwe matambudziko.

Mitombo yechizvinozvino yatekeshera nenyika yeshe ichishandiswa munezvakasiyanasiyana vantu veidetsereka uye kuponeswa kana vaite matenda akasiyana.

Mapirizi nemimwe mitombo irikugadzirwa mazuwa anaya irikuonekwa yeidetsera kupedza matenda akasiyana siyana mumiganga yedu uye vantu varikubapona.

Zvibhedhleya zvizhinji azvina mitombo yakakwana uye vantu vanokurudzirwa kuti vachinge vaite matenda vakashaya mitombo kuzvibhedhleya vanofanira kuenda kootenga mitombo iyi.

Mimweni mitombo yechizvinozvino inooneka muzvibhedhlera zvikuru inoonekwa yakanyorwa miti kana mashizha, zvinobhuya izvo kuti mitombo iyi inenge yakagadzirwa kubudikidza ngemiti irimumiganga mwedu.

Vantu vanematenda akasiyana-siyana vanokarakadzirwe kuti vanofanire kushandise maphirizi ngemwazvo. Ngendaa yekuti maphirizi akashandiswa zvakashata anokwanise kukukuvadza.

Imweni mitombo yechizvino zvino inotoonekw muchibhedhlee inogadzirwa kubve kumashakani emiti anotoshandiswawo kugadzira mutombo yechindau chedu.

Vantu vanenge vaine dambuziko rematenda endxondo vakasise kuti vaende kobatsirwa kuzvibhedhleya zvinoona ngezve vantu vane zvirwere zvendxondo.

Kana muntu achinge asangana nedambudziko gurutu. Unofanire kuende kune madhogodheya anoona ngezvirwere zvendxondo kuitire kuti abetsereke.

Chembere negarahwa dzinofanire kuende kuzvibhedhlera nguwa ngenguwa kuitire kuti vanenge vane mwiri isizi kugwinya kana vaite matenda akasire kuoneka.

Madhokodheya akasise kuti apfeke zvipfeko zvekuzvidziirira matenda akasiyanasiyana kuti asatapukira kubva kune vane matenda aya panguva yekuadetsera.

Zvirwere zvinopararire muantu ngenguwa dodori, zvakasise kuti zvidzivirirwe kubudikidze ngekuti vantu vapuwe mitombo inoite kuti tisabatire zvirwere izvi.

Madhokodheya anopfeka zvipfeko zvekuvhara mwiri yawo, kuyitire kuti vasazobatirawo zvirwere pavanenge vachirapa varwere vavo muzvipatara.

Vantu kana veienda kumidhibano, yakasiyana-siyana, vakasise kuti vange vaine zvinovhara miromo yavo, kuiitire kuti vasatapudzirana matenda akasiyana-siyana.

Mitambo irikuwanike yeyidetsera, kuti zvirwere zviyite zvishoma mumiganga yedu. Uye vantu vakasiyana siyana, vanofanira zvakare kufambira vachifundisa vantu ngezvematenda akasiyana siyana.

Vanamai vakazvitakura uye vana vadori dori vanokurudzirwe kurya chikafu chakanaka chinope utano hwavo.

Kune imwe mitombo inoshandiswe kudzirire chirwere chisati chatobate muntu. Naizvozvo mitombo iyi inofane kupuva antu kana kuchinge kwaita dambudziko rekuti kune chirere chouya.

Panofundire ana adodori, panofanire kunge paine zvekutambisa zvakawanda ngendaa yekuti vana vanofunda kubudikidza ngekutamba mitambo.

Mitambo yakasiyana siyana inotwa ngendumure inodetsera kuti ndumure idzi dzive neutano hwakanaka uye vakure ndxondo dzakangwarira.

Madzimai anenge eiyamwisa anofanire kugara eienda nevana kuchibhedhlera kuitire kuti ana abetsereke kudonhedzerwa kuitire kuti vasazobata hosha dzakasiyana siyana.

Vana vadodori vakasiso kuti vangwarirwe mumakanyi umu kuitire kuti vakure vari vantu vakamhoryoka uye vakangwarira muhupenyu.

Madzimai anokurudzirwa kuti vaende nevana vadodori kuzvibhedhleya. Kuitire kuti vana vapive mitombo inodzivirira matenda akasiyana-siyana.

Vana vadodori vanofanira kufundire kuzvikora kune zvekutambisa zvakawanda maningi ngendaa yekuti vana vadodori vanofunda kubudikidza ngekutamba.

Vana vadodori vanofana kupota veienda kuzvibhedhleya zvinoona ngezvemazino. Kuitira kuti vakure vaine mazino ane utano asina matenda akasiyana-siyana.

Madhokodheya akasisa kuti ange akapfeka zvipfeko zvinodzivirira kuti asabatwe nehutachiona kubva kuantu anenge eidetsera kupedza matenda awo.

Amuna muzvibhedhleya mwedu mane zvakawanda-wanda zvekushandisa zvinobetsera kuringira mwiri yevantu. Kuti madhogodheya aone matenda anenge aine vantu.

Vanthu vanoshandire munotengeswe mitombo vakasise kunge vachishandira mwakanaka uye kunge vachifarira vanthu vanouya kutenga mitombo iyi.

Vanhu vakasisa kuti vapote veiyenda kuzvibhodhleya kuti varingirwe hutano hwavo kuti vadetserwe dambudziko richiripadhuze kwete kuenda dzambudziko rakura

Vanamukoti vedu vakasise kunge veipfeke zvipfeko zvakachena kuitire kuti vasatapudzira vantu utachiwana hwavanenge vawana kune vamwe vavanenge vadetsera vane matenda.

Muzvibhedhleya munemishando inorwadza. Saka vantu vanoshandemwo vanotarisirwa kunge vari vantu vakazvipira kubetsera vantu.

Zvibhedhlera zvinofanire kunge zviine vashandi vakakwana uye vashandi ava vanofanire kunge vakafunda mishando yavo kuitire kuti vasazopa vanhu mapirizi akashata.

Madzimai akangwarira anooneke eiyenda nendumure dzavo kuzvibhedhleya kuti vabatsirike kupedza matenda akasiyana siyana angakanganisa ndumure dzavo.

Antu akawanda ari kuoneke eyi ende ko detserwa ku zvibhedhleya kunyanya akadzi mu miganga yedu umo ari kuenda mu zvibhedhlera korapwa matenda aka siyana siyana.

Vashandi vepa chigedhlani vanofanire kushandira makasununguka uye kuzvidzivirirawo kumatenda kasiyana siyana ngezvipfeko zvawo uye kuise mushonga munyara dzawo vachinge vapedza kubatsira vantu.

Madzimai ari kuyamwisa anokurudzirwa kuti vapote veienda nevana kuzvibhedhleya kuti vana vaende kotariswa kuti vari kukura ere uye ngenguwa inotarisirwa ere.

Kana vanhu vachiita mitambo yakasiyana siyana, panofanire kunge pane madhokodheya kana kuti vakoti kuitire kuti vanenge vakuwara vadetsereke.

Madhokodheya arikudetsera vantu kuti vakasike kuine denda ravanenge vainaro ngenda yekutore ngazi yavo woenda nayo kondoiongorora kwavanoongorora muntu otozikanwa kuti une dambudziko rakati.

Ma dhokodheya nana mukoti ano shandira mu zvibhedhleya zvedu ano fanire kunge eyi dzidziswa maringe nekuti vanobata sei vanhu uye kuti vave ne moyo wakanaka paku detsera vantu.

Vantu vanokwanisa kuita dambudziko rekurwadziwa ngetsoka kana kuminyuka kana veiite mitambo yakasiyana siyana Saka vanhu ava vachinge vaita dambudziko iri vanofanira kuenda kuzvibhedhera.

Vantu vanoshanda muzvibhedhleya, vanofanire kunge vaine ndxondo dzakapinza, uye kuti ndxondo dzavo dzipinze, vanofanire kunge vakaenda koofunda, kune fundo yepadera-dera.

Vantu vanenge vaine matenda akasiyana-siyana vanofana kuenda kuzvibhedhlera kwavanondotaurirwa kuti endai mwotenga mitombo yakati yakati kuti vazvidetsere.

Mitombo yekurapa varwere haitarisirwi kuonekwa yeitengeswa mundaraunda dzatinogara peshe-peshe mitombo iyi inotarisirwa kutengeswa kunzvimbo dzakatarwa.

Vamweni vantu vari kuoneke veiite mare yakawanda maningi kubudikidza ngekutengese mitombo yakasiyana siyana muzvitoro zvavo vanhu veidetsereka kurape matenda ndiyona.

Zvibhedhleya zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana zvinofanire kunge zviri padhuze nepanogara vantu kuitire kuti kana denda richinge rasimuka vanhu vakasire kuona mitombo.

Zvibhedhlera zvakasiyana-siyana zviri kuoneke zveiakwa mumiganga yedu, uye zviri kudetsera vantu kuti vakwanise kuona mitombo yavanoda pedyo navo.

Mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, inoneka yeitengeswa pakasiyana-siyana. Vantu vanokurudzirwa kuti vatenge mitombo iyi munzvimbo dzakaongororwa.

Madzimai akasise kuti aine mimba zviya aende kobarire kuzvibhedhlera, kuitire kuti madhogodheya aringire mwana, ape rubatsiro rwakakodzera.

Vantu vakasise kuti vaende kotenge mishonga kwadzinotengeswa. Kana veinge vataurirwa ngemadhogodheya kuti vaende kotenga mitombo iyi.

Mumiganga mwedu mwakasise kunge muine zvibhedhleya zvakawanda kuitire kuti vantu vasahambe manzendo akareba kuti vadetserekane pane zveutano.

Mitombo yakasiyana siyana, irikuoneke yeyitengeswa, mumiganga yedu kudetseredza vantu kuti vane mumwiri irikupanda varumbeyo vawane hutano hwakanaka.

Zvi bhedhleya zvikuru zvinooneke zvei detsera vantu ngekuvapa mitombo yaka siyana siyana uye kana zvisina mutombo iyi zvinozo taurira vantu kuti vaende kotenga mitombo iyi kwadzino tengeswa.

Mitombo yechizvino-zvino iri kugadzirwa yakawanda, uye vantu vari kuone veibetsereka ngemitombo iyi kurapa matenda akasiyana-siyana mumiganga yedu.

Vantu vano tengesa mitombo vaka sise kuti vanyore pa chidziro kuitire kuti vafambi kana vantu vanode kutenga vaziye kuti apa pano tengeswe mitombo.

Mishonga yakasise kutengeserwaa munzvimbo dzakasiyana siyana kuitire kuti vandu vatenge vadzirape.

Muzvibhehlani zvedu zvizhinji amuchaoneki mitombo naizvozvo madhokodheya anotaurira antu anenge eyirwara kuti ayende kotenga mitombo yawo.

Vandu vanoshandire munotengeswe mitombo vakasise kunge vaine fundo yepadera dera kuyitire kuti vakwanise kurapa vandu zvakanaka, vandu vave nowutano hwakamhondloka.

Mitombo yakasie kuti itengeserwe mundau dzakachena, dzakachengetedzeka. Kuitire kuti ive isingazokwanisi kukuvadza vantu uye kuti vantu vaitengeserwe ngevantu vakafunda ndizvona.

Mitombo yakasiyana siyana irkuoneke yeitengeswa makasiyana siyana kurape matenda kuti vantu vadetsereke vatenge varape matenda akasiyana siyana mumiganga yedu.

Mitombo yakasiyana siyana iri kutengeswe muzvitoro zvakasiyana siyana mumiganga yedu uye vanthu vari kubaaponeswa ndiyona mitombo iyi kana veinge vaite matenda.

Imweni mutombo yechi zvino zvino iri kuoneke yei tengeswa maka siyana siyana mu nharaunda dzedu uye vantu vano taurirwa nge madhokodheya kuti endayi motenga mushonga wakati.

Mitombo yakasiyana-siyana, inotengeserwa muntaraunda dzedu kuitira kuti vantu varumbe kana vaita matenda akasiyana-siyana, vadetsereke.

Vantu kana vachinge vazwa mwiri yavo yeirwadza vanorumbe kunotengeswe mitombo kuti vadetsereke kudzirapa uye kuti vawane utano hwakanaka.

Mitombo yakasiyana-siyana, iri kuoneke yeingeswa muzvibhedhleya zvakawanda, uye vantu vane matenda akasiyana-siyana vari kuoneka veidetsereka, ngemitombo iyi kana veinge varwara.

Vanthu vanotarisirwe kuti mumiganga yavo vadetserane kufundisana zvine chekuita nematenda akasiyana -siyana kuitire kuti mumiganga medu muve neutano.

Kufundiswa kweantu ngendaa yezvirwere zvakasiyana -siyana kurikudetsera kuti matenda aya aite mashoma munharaunda dzeshe vantu vasagara veirwara-rwara.

Mumiganga yedu vantu vakasise kuti vabetsere kupa vamwe vavo fundo ine chekuita nezveutano kuitire kuti matenda adziirirwe .

Vashandi vemuzvibhedhlera vanofamba vechifamba vechifundisa vanhu mumakanyi nezveutano varikubetsera kuti zvirwere zbive zvishoma mumakanyi umu.

Muntaraunda mwandinogara vantu vanopota veiite midhibano. Midhibano iyi vantu vanenge veifundiswa kuti utachivana hunopararira sei, uye kuti todii kuti husapararira.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaverenge mabhuku kuitire kuti ndxondo dzvavo dzive dzinovhirika kuti vadetsereke panyaya dzezveutano.

Vantu vakasisa kuti vaende koningirwa ropa rawo vasati vapinda muwanano Kuitira kuti vasazotapudzirana matenda kana vamuwanano iyo ngekuti matenda anozovarwadza.

Kufundiswa kwevantu maringe ngezveutano kuri kudetsera pakuti matenda aite mashoma. Uye kuti vantu vakwanise kuzvingwarira mumiganga yavo kuitire kuti vasaite matenda aya.

Vandu vanofanira kudetserana pakufundisana zvinechekuita nehutano hwavo mumiganga yedu .Kuitire kuti zvirwere zvive zvishoma vandu vararame vasina matenda anovashupa.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaende kunoongororwa ngazi yavo kuti havana utachiwona here kuitire kuti vabetsereke hutachiwona uhu husati hwapararira.

Ibasa reumwe naumwe wemunharaunda kuti vafundise vantu munharaunda maringe nematambudziko akasiyana siyana ngekuti nharaunda ine utano inharaunda ine budiriro.

Vantu vakasisire kuti vadzidzise zvine chekuita neutano hwavo mumiganga yedu. Kubudikidza ngemitambo uye kuti vantu vaite midhibano kuchiitwa mitambo vantu vachidzidza kubudikidza ngekutamba.

Madzimai, anofanire kufundiswa, kuti vaziye, zvine chekuita, nekubara vana, nekukwanisa kungwarira vana ava, kuita kuti vana vavo vakure vaine utano.

Madzimai anofanire kufarirana uye kudetserana kudzidzisana zvinechekuita nezvekubate mimba uye kuti vanokwanisa sei kuronge mhuri izvi zvinooneka kubudikidza neushamwari.

Vantu vakasise kuti vafundiswe kuti vanobara sei vana uye kungwarira vana vacho kuitire kuti vakure vari vantu vanoziya kuti tinobara sei vana mumiganga.

Madzimai anosise kuti afundisane zvinechekuita nekubereke vana mumiganga yedu kuitire kuti vakwanise kuronga mhuri dzavo.

Vana vadodori vanofanire kuti vaendeswe kuchipatara nguwa ngenguwa, kuitire kuti vanachiremba vavawone kana vaine matenda arapiwe ngekukasira.

Madhokodheya anoshandisa mishina yaka siyana siyana ku ringira madzimai anenge akazvi takura kuitire kuti vaone kuti madzimai aya ane utano hwakanaka ere.

Madzimayi anofanire kufundiswa zvinechekuyita ngekubate pamuwiri, kungwarirana, kuronge mhuri, kuyitire kuti vakwanise kuronge mhuri dzawo zvakanaka, vasandoyite wubare wubare.

Madzimai anofanire kufundiswa ngezvekubatire mimba, kuita pamuviri ,uye kungwarira ana acho veinge vazomabara, kuitire kuti vaziye ,gwara rakanaka rekuteedzera.

Vantu vanoita mitambo yakasiyana siyana vanooneka veifanira kumwe mvura yakawanda kuitira kuti vatonhodze mwiri yavo ngekuti kuita mitambo kunoita kuti vantu varashe mvura yakawanda.

Vandu vanenge vabve kuita mutambo yaakasiyana -siyana vanode kuti vapote veienda kuzvibhdehlera kuitire kuti vadetsereke kuite kuti nyama dzavo dzidzokedzane padzanga dziri.

Vanoite mitambo yakasiyana-siyana vanofanire kunge vaine mitombo pavanoita mitambo iyi, ngendaa yekuti panoita antu mitambo, panokwanise kuite njodzi, vanhu vokuwara.

Kuita mitambo yakasiyana-siyana, kurumba, kusumudza simbi, zvinodetsera kuderedza zvirwere zvinooneka mumiganga yedu, zvinokonzerwa ngekuswera antu akangogara.

Vantu vanoita ngezvemitambo vakasise kunge vaine zvekuti kana muntu akakuwara adetsereke apapo apapo, vasati vamutora kuenda naye kuzvibhedhleya.

Vantu vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana vanokurudzirwa kuti vamwe mvura yakachena uye yakawanda kuitire kuti mwiiri yavo igare yakamhoryoka.

Vantu vanoita mitambo yakasiyana-siyana, vanokurudzirwa kuti ,vamwe mvura yakawanda, uye kupota veizvidira mvura iyi kuitire kutonhodze mwiri dzavo.

Vantu vanoita mitambo yakasiyana-siyana, yakaita sekurumba ,kumurudza simbi, kana kutambe bhora, vanofanire kunge vachizoenda kuzvibhedhleya ,kana veinge vakuwara kuti vakwanise kubatsirwa.

Mitombo inoda kuti igwaririrwe makanaka mwaino nyatsa ku vharirirwa ngekuti mitombo yaka kosha muku rapa zvirwere zvaka siyana siyana.

Zvimweni zvinoshandiswa ngemadhogodheya zvinodetseredza kuringire mukati mwenyama dzevanthu kuti vaone zvirwere zvakasiyana siyana.

Mishina yechizvino-zvino irikudetsera madhokodheya muzvibhedhleya zvedu kuona mafemero anenge eiita muntu. Uye kuona kuti muntu wakuda rubatsiro rwupi kana einge ari muchibhedhlera.

Zvibhedhleya zvinemishina yechizvino zvino zvakakosha ngendaya yekuti vanamukoti kana madhokodheya anoshandira muzvibhedhleya izvi anenge aine basa ririnani ririnyore.

Zvibhedhleya zvega zvega zvinofanire kunge zviine zvekushandisa zvakasiyana siyana humweni huro hwavanoshandisa hudodori asi hunoite mishando yakakura kwazvo.

Amunaa michina yechizvino zvino yatekeshera muzvibhedhleya zvedu uye madhokodhera irikuvabatsira kuringira mukati kati memwiri dzevantu.

Mishina yechizvino zvino iri kuoneka yeidetsera pakuongorora vantu muzvibhedhlera uye iri kudetseredza kuti madhokodheya akasike kuona kuti muntu ungadetsereka sei kana aine denda.

Vantu vakangwarira vakasise kuti vasime maruwa, uye zvimwe zvimakwenzi pamizi yawo zvinodetsera kurape mundani nemamwe matenda akasiyana-siyana kuti vazodetsereka.

Imweni mitombo iri kuoneka yeidetsera vantu zvakanyanya kupedza matenda inooneka mumashango akatitenderedza uye vantu vanokurudzirwa kushandisa mitomboiyi.

Amweni makwenzi maruwa nezvimiti zvirikuoneka zveidetsera kurapa matenda akasiyana-siyana mumiganga medu, naizvozvo, vantu vakasise kuzvingwarira.

Mumiganga mwedu vanhu vakasisire kuti vashandise mitombo yechinyakare chedu kuitire kuti vasashandise mare. Mare iri kunetsa mwumwanharaunda mwedu. Naizvozvo kushandise mitombo yechinyakare kunodetsera.

Vantu vanokarakadzirwa kuti hai onini vachengetedze miti ngendaa yekuti inotidetsera kurapa zvirwere zvakawanda wanda iyoyo miti iyoyo.

Mumiganga medu tikakwanisa kutore mitombo yemakwenzi nemiti nemashizha toishandisa zvinoite kuti tisaite dambudziko panyaya dzemare yekutenga mitombo iyi ngekuti mitombo yodhura.

Vanhu vazhinji varikukurudzirwa kuti vadakarire uye kushandisa mitombo yechindau chedu ngendaa yekuti mitombo iyi irikubaadetsera vanhu vazhinji chaivo.

Imweni mitombo yatinoshandisa tinotoifunda ngekuone mhuka dzeirya mitombo iyi, totoziya kuti aa muti uyu unokwanise kurape munhu mundani kubudikidza nekuona mhuka dzechizvi shandisa.

Amweni maruwa ,nezvimwe zvimiti zvidodori, zvinooneke mumaberere mwemba, zviri kuoneke zveishandiswa, kurapa mimundani ,nezvimwe zvirwere zvakasiya-nasiyana.

Mitombo yemashizha emiti, makwenzi, makwati, inodetseredza kurapa matenda akasiyana-siyana mumiganga mwedu kuitire kuti vanematenda vasarumbe kuchipatara.

Vantu kana tichinge tangoziya kuti uyu mutombo unorape chakati tinofanire kusima mitomboyo yakawanda maningi uye kufundisawo antu mumiganga yedu kuti vaziye kuti uyu mutombo unorape chakati.

Vantu vanoziya ngemitombo yechindau chedu yekurapa vantu vanofanirw kutinyorere mazita emitombo iyi pashi kuitira kuti vantu vachazobarwawo mangwana vakure vane ruzivo remutombo iyi.

Vantu vaka sise kuti vafarire kushandisa mitombo ye chinyakare chedu ngekuti hayi onini mitombo uwu aubudisi mare unondo iona muma berere kana muma gadheni.

Mitombo yepasichigare iri kuoneka yechinasiriswa yokwanisa kuzochengeterwa mwakanaka vandu voitenga kurape matenda akasiyana siyana.

Pamweni maruwa nezvimiti zviripamisha yedu zvirikudetsera semitombo kurape matenda akasiyana siyana mumiganga yedu saka vantu vanofanira kuzvisima.

Imweni mishonga yechindau chedu inosanganisira gavakava vanthu vanokurudzirwa kuishandisa kana vachinge vaine matenda akasiyana siyana ngekuti mishonga iyi inodetsera kurapa.

Vantu vane ruzivo remishonga yechiantu chedu varikudetsereka kutoone raramo kubudikidza ngekutora mitombo iyi voigadzira voitengesa votoone chimare.

Mitombo yechinyakare inokurudzirwa kuti vantu vaishandise kurapa matenda akasiyana-siyana ngekuti mitombo iyi inodetsera kuti vantu vawane utano hwakanaka.

Imweni michero inoneke mumiganga yedu irikuoneka yeibetseredza kugadzira mitombo yakasiyana siyana, iyo irikubetsera kurapa vantu matenda akasiyana siyana mumiganga.

Vantu vanokurudzirwa kuti vashandise mitombo yechikare iyo inooneke munharaunda dzedu kurape matenda akasiyana siyana anenge eivanesa munharaunda dzavo.

Vamweni vantu vane ndxondo dzakapinza vari kuoneke veitore mutombo yevhibho yechiantu chedu vechiigadzira kubva kumakwati mashizha kana nzinde votoona mari ngekuitengesa.

Mitombo yakasiyana siyana yechinyakare chedu yakuoneke ichi nase kugadziriswa yopedza yozotengeswa muzvitoro kuitire kuti vantu vane matenda akasiyana siyana vadetsereke.

Mashizha akasiyana siyana embiti dzakasiyana siyana arikuoneka eyi detsera vantu kurape matenda akasiyana siyana mumuganga yedu.

Imweni mitombo inogadzirwa ngemashakani inenge yechida kuti mashakani acho apondwe pondwe ozoiswe mumvura kuitire kuti vanthu vazomamwa.

Vameni vantu vari kuoneka veitore mutombo mutombo yechinyakare chedu voigadzira kudzimara yagadzirwa zvekuti inonga yakutengeseka iri mwakanaka .

Imweni michero, makwati uye mashizha zvinooneka zveidetsera vantu kurape uye kudzivirira matenda akasiyana-siyana.

Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo yechindau chedu, uye kuitsvaka painooneka nekunyora pashi, kuitire kuti mitombo iyi tizoramba teiishandisa narini-nariini.

Miti inorapa hosha dzakasiyana-siyana, inofanire kungwarirwa miti iyi uye kuti vana vadodori vanofanire kudzidziswa kuti vakure veiziya kuti muti uyu unopedza hosha iri.

Mitombo yakasiyana siyana yechinyakare chedu iri kuoneka yeibva kumashizha emiti, makwati nenzinde uye vantu vari kudetsereka ngekuti mishonga iyi haitengwi

Vantu mumiganga yedu, vakasise kuti vafundiswe ngendaa yemitombo yechinyakare chedu, kuyitire kuti vashandise mitombo iyi kurapa matenda akasiyana-siyana.

Vamweni vantu varikutora mitombo yechindau chedu yavanewana kubve kumashi ,mashakani, makwande kana nzinde voigadzira voise mwaka mwakanaka mwekuti vazoitengesera.

Vantu vanofane kukurudzirwa kuti vasime miti yeshe inorapa, kuitire kuti vagadzire mishonga yavo, nekudzirapa pamuzi pavo. Kana vaite dambudziko, vadzirape.

Ruzivo rwekushandisa mishonga yechindau chedu, tinofanire kuti tirwuchengetedze. Kuitire kuti vana vachabarwa mangwana vazoshandisavo mishonga iyi.

Vamweni vantu varikuoneke veigadzira mishonga dzechivantu veizoguma vadziisa mwakachengetedzeka voodzitengesa veitoone raramo.

Vamweni vantu vari kubedetsera ntaraunda dzawo ngendaa yekurapa matenda akasiyana siyana amweni acho anenge atokorerekana kuzvibhedhlani kuzvibhedhlani asi ivona vari kubaadetsera vantu.

Antu akasisa kuti onini atsvake mitombo yechinyakare ngekutsvake makwenzi nezvimiti zvekurapa antu matenda akasiyana -siyana .

Miti inotipe mitombo inorapa matenda akasiyana siyana yakasisire kuti miti iyii ichengetedzwe uye titore mifananodzo yayo kuitire kuti tosazoikanganwa.

Vanthu vemunharaunda, vanokarakadzirwa kuti, kushandiswa kwemishonga yechindau chedu, kwakakosha, ngendaa yekuti mitombo iyi, inondooneka peshe-peshe, mumiganga mwedu.

Imweni mitombo yechianhu chedu iri kuoneka yeimwiwe ngeantu kudzivirira kuti vasabatira dzimwe hosha dzinonetsa kuzorapa naizvozvo vantu vanokurudzirwa kumwa mushonga iyi.

Gavakava mushonga uri kushandiswa ngevantu mumiganga yedu. Kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvekumhuka dzakaita sehuku, uye kuvantu chaivo vari kubetsereka ngegavakava.

Amweni maruwa anotodetsera semitombo mumiganga yedu naizvozvo vantu kana veitoziva kuti ruwa iri mutombo ngavafambise shoko kuti ridetsere vantu vakawanda.

Imweni michero nezvimiti zviri munharaunda dzedu zvinodetsera kupedza matenda akasiyana siyana naizvozvo vantu ngavazvitsvake vazvishandise.

Vantu mumiganga yavo, vanotarisirwa kuti vaite tsvakurudzo yemitombo yechindau chedu kuitire kuti vashandise mitombo iyi pakupedza matenda.

Imweni mitombo inoshandiswa pachindau chedu, inokwanise kutobika semuriwo, yotoryiswe sadza vantu votorapika zvinenge zveyivarwadza panguwa iyoyo.

Zvakakosha kuti vantu vafambe beyitore ruzivo runechekuita nemitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana, kuvasharukwa edu anokone kurapa zvirwere izvi.

Ruzivo rwemiti inorapa zvirwere zvakasiyana siyana rwunofanira kuti rwuchengetedzwe kubudikidza nekurwutora hwonyorwa pasi .Ruzivo urwu rwunotorwa kunyanzvi dzakara dzichirapa antu ngemiti .

Zvimweni zvimiti nezvimakwenzi ndizvo zvaakushandiswa mikore ino kubatsiridza kurape zvirwere zvakasiyana siyana mumakanyi mwedu.

Dzimweni miti munharaunda dzedu dzirikuoneke dzeidetsera vantu kurape matenda akasiyana siyana uye vantu vanokurudzirwa kuti vaite tsvakurudzo yembiti iyi kuti vantu vadetsereke.

Miti mizhinji irikuoneke yeidetsera kuti vantu vawane mishonga yechindau chedu, uye vanhu vakasise kuti vachengetedze miti iyi. Pasi nekuteme miti.

Vantu vanofanira kushandisa mitombo yechinyakare, ngekuti mitombo iyi inodetsera pakupedza dambudziko kana kuti matenda zvachose.

Zvimweni zvikwenzi, maruwa, mateu zviri kudetseredza pakurapa vantu mumiganga yedu uye vantu vari kubamhondoka chaiko.

Vanoziva ngemitombo yechinyakare chedu vakasise kuti vanyorere mitombo iyi pashi kuitire kuti vana vakure veiverenga mitombo iyi vazoishandisawo.

Mitombo ye yechinyakare yakakosha mukurapa zvirwere uye mukudziirora zvirwere ngekuti kazhinji inobaapedza zvirwere uye kuti vanhu vave neutano hwakanaka.

Imweni mitombo irikuoneka yeidetsera antu mumiganga mwedu tinoiona mumashango akatitenderedza. Uye vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo iyi kurape matenda avo.

Vamweni vantu vakangwarira vari kuti vakaona mutombo waanoziya kuti unorapa vari kutora mutombo iwona votousima pamuzi pawo muberere kuite maruwa kuitire kuti vandozwe nyama dzawo kurwadza votoshandisa mutombo uyu.

Vantu vanofanire kufundiswa kuti maruwa kana zvimwe zvimiti zvinooneka zveirapa vantu matenda akasiyana siyana zvisinwe mumaberere kana muchivanze vantu vadetsereke.

Imweni mitombo inodetsera kurapa vantu zvirwere zvakaita semundani kana madziso inotokwaniswa kuiswa mumiriwo yatinobika yodyiwa patinenge tichidya tinenge tichitodya mishonga.

Imweni mitombo yakushandiswa mazuva anaya tinoiona mumiti yakatitenderedza muntaraunda dzedu, uye vantu tinofanire kunyorere pasi kuitire kuti vachazouya mangwana vaishandisevo.

Imweni mitombo yepachindau chedu inooneke mumiganga yedu uye vantu tinokwanise kuitora toishandisa kuti tirape matenda akasiyana siyana nekuingwarira kuti paite Waite denda obatsirika.

Imweni michero yetinotorya zuva ngezuva inodetsera kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Naizvozvo antu anode kukurudzirwa kuti asime miti iyi mumiganga yavo.

Amweni matenda haadi zvibhedhleni naizvozvo antu kana akaenda kuzvibhedhlani oone kuti dambudziko ravo harisi kupera. Vanofanira kuenda kune antu anobatsira antu ngemishonga yechindau chedu.